pɛirnsi mini linjima n zali baariya pali zuɣ' ka tam pali ŋɔ sunsuuni ka salo nyɛ ban bɛ baariya ŋɔ nyɛga ka jɛrabisawanla bɛ salo luɣili zuɣ' la tihi nyɛ din bɛ binyɛŋa ka linjima gbabi mariƒa

salo n zala paaki puuni bɛ pɛla ƒɔli salo ŋɔ bɛ shɛba zaŋ la nyɛporisi pobi bɛni noya ka pɛli zipɛlitɛ

siliminsi nlaɣim nchɛna ka si nyɛla bi chɛni la soli ka bi yɛɣi baaji nima bia ŋuni bɛ yɛanga ŋɔ ye la liiga bɔɣi wuɣila ka ye liiga sabinli pa di zuɣu ka pili kopu ka yaagi gbali.

Dimma shee n boŋo ka doo ŋo ni o bia ŋo dira bia ŋo zaŋla nimdi kpa o ba ŋo noli ka o ba ŋo yaai o noli ka nyili nyina ni o nyii ba ŋo kpala ninkpara ka bia ŋo yɛ liiga din nyɛ boɣa ŋmahi ka di nyɛ zaɣ piɛlli ni zaɣ nuɣso ka bi teebuli ʒɛ bi tooni ka bindira tamya

paɣaba n-di naɣichiinsi ka dabba be bɛ luɣa zuɣu chana la jiraaminsa karili ʒi bɛ luɣili zuɣu paɣaba ŋɔ dila naɣichiinsi ŋɔ ka di nyɛla bɛ yela gɔɣ' piɛla ka yino ŋɔ zaŋ gɔɣ' shɛli bɛ zaŋ pa sarigi ŋɔ pɔbi o noli ka niriba ayi ŋɔ mi kuli chani lala.

alaanƒɛ dumdum ni ba n ʒɛya ka yino kuri paɣ' ŋɔ gbabi bia ŋɔ ka alaanƒɛɛ dumdum ŋɔ nyɛla ŋɔ lihiri bia ŋɔ o sula nusuritɛ din nyɛ zaɣ' piɛla ka yɛ liga nuɣisu ka yino ʒɛ paɣ' ŋɔ nyɛŋa ka gba yɛ liga nuɣisu ka so mukuri sabinli

salinbɔɣili ni m-bɔŋɔ ka lɔranima beni ka piiloda beni bɔɣili ŋɔ nyɛla bɔɣ' zilinlli ka mɔri be di zuɣusaa piiloda ŋɔ toorila tankpaɣu niŋdi tipanima puuni tipanima ŋɔ nyɛla zaɣ' ʒehi ka piiloda ŋɔ nyɛ zaɣ' dozim

pirinsi n ʒɛya ka shab nyɛ ban ŋmaari foto nima silmiin doo ŋɔ nyɛla ŋun zaŋdi pini n tiri piringi ŋɔ ka la ka nyili nyina o yɛla kootu sabinli ka kpa ninkpara

Sarati n boŋo Bipuɣunbili ŋo n niŋ sarati ka paɣa ŋo kana ti gbubo ka kuhi ka yaagi o noli ka paɣasaribihi ayi ŋo bin ʒɛya ban yɛ liiga dozima ka nyaɣa baaji nim ŋo ka bi ʒɛmi n ŋmaari foto ni paɣa ŋo ka doo ŋo gba kuriya ka yɛ liiga dozim ka la ka ŋun yɛ liiga boribori ŋo gba zaŋ foto ŋo kpa paɣa ŋo ka ŋmaara

salo n chɛna ka doo ŋun yɛ liiga din niŋ bori bori ŋo ka so chinchini ka yɛ liiga piɛlli puuni ŋɔ nyɛla ŋun yaagi o gbali niŋ ka o yɛn guumi la ka ŋun bɛ nyaangi ŋɔ lo o daadiila nim ʒi o zuɣu ni

paɣaba ŋɔ ti tabili bi bihi ŋɔ nyɛla bin zaŋ suɣa zaŋ ti duu ka yina ti ʒi duu ŋɔ tooni ka paɣa yino ŋɔ mii mini bihi ŋɔ nyɛ bin ʒi tingbanni ka yinɔ dabiya

Salo dabba n bɛ salima gbibu shee bi zaŋla mashin zaŋ zali ka yino kuriya ka gbubi soobuli ka piri namda muna ka ban biɛni maa mii pahi ka bi tumdi tuma ka kom do boɣa shɛli puuni bi ni gbiri maa

Namda nim balibu balibu balibu n bɔŋɔ namda nim ŋɔ di nyɛla bi zaŋla yɛri n shɛn shɛli yɛri maa nyɛla dabam dabam zaɣ piɛla biɛni ka zaɣ ʒiɛhi biɛni ka zaɣ vakaɣa ni ni zaɣ piɛla gabi tabi ni n ti pahi zaɣ vakaɣa ni zaɣ ʒiɛ ni zaɣ piɛlli gabi tabi ni

tum tumdi ba niriba ayi n-ʒeya ka yino zaŋ tangalimia zaŋ n-kpa o tiba ka Giraada nyɛ din ʒe bɛ nyaaga Giraada ŋɔ nyɛla zaɣ' ʒee ka nangbuni chaŋ ti kpa tiŋgbani ni.

paɣaba ni dabba n-laɣim ka di nyɛla bɛ gbaai la taba nuhi ni ka wuɣili zuɣusaa n yaba ŋɔ sɔla jinjam din nyɛ zaɣ' tampilim ka wuɣi o gballi yinga ka ye liiga bɔɣi wɔɣila din nyɛ zaɣ' piɛla.

Salo n-laɣim ka di nyɛla bɛ laɣimla paaki puuni ka kpɛma ŋɔ mini o kpee ŋɔ tam akpaagu zuɣu din nyɛ loori laasabu la ka niriba ʒe tingbani ni ka ye kootu sabila ka kpa ninkpara sabila.

China polo niriba n-ye bɛ kaya ni bɛ taada nɛma kpɛri bɛ jɛma duu bɛ yela kaya ni taada nɛma ŋɔ ka shɛŋa nyɛla zaɣ'dozima din nyɛ zaɣ'waɣila ka shɛba ye zaɣ'sabila.

Paɣaba anahi n boŋo niraba ayi nyɛla ban ʒi kpalansi ka niraba ata kpabi bihi ŋun ʒi kpalaŋ bɛ nyaangi ŋo yɛla liiga dozim ka zaŋ chinchin bobi kpabi o shee ni tabili bia ŋo ka gbubi katawiya ka ŋun bɛ tooni ŋo gba zaŋ chinchin ʒiɛ kpabi o bia ŋo ka yɛ liiga vakaɣali ka gbubi kpalaŋa

Niraba n bɛ salima gbibu shee salima maa gbibu shee ka bi yaai bayaɣari n soŋ girada ka bi zaŋ n yaali girada maa nyɛla zaɣ dozim ka bi ku yaai bayaɣari soŋ di luɣuli ka tihi piɛ n giliba ka shab ʒi tanti puuni

Salo ŋo laɣamla diɛma ni yiɣi jɛm shee ka bi zaŋ dala zali bi tooni doo ŋo kuli yaala o nuu ni o ŋmɛ dala ŋo paɣa ŋo dila nachiinsi ka yɛ nyingokoriti ka zaŋ shɛŋa piri o nuuni

Salo n-laɣim ʒe jiŋli puuni ka tuuli doo ŋɔ ŋun ʒe tooni ŋɔ ye zaba piɛlli din nyɛ bɔɣu waɣila ka pili zipili piɛlli ka ban ʒiya ŋɔ mi ye liiga piɛla ka so chinchina bɛ shɛhi ni.

salo n-laɣim ashuri duu puuni ka do nyɛla bɛ ʒila cheeyanima zuɣu ka, shɛba ʒi zuɣusaa ka di mali zuɣusaa ʒiya ka nyɛla bɛ daa ashuri kpamba ŋɔ n-ʒi din ni.

Zahama gbahabu shee n bɔŋɔ ka paɣaba ni dabba laɣam tabi dinni paɣa ŋɔ tooni o gbubila pai din nyɛ zaɣ nuɣso ka zahama pali di puuni ka ŋun gba ʒɛ n baɣa o ŋɔ zaɣ nuɣso dibaayi ka zahama bɛ di puuni n ti pahi zaɣ vakaɣali ka zahama palli

Salo n laɣim ka gbibi bɛ paati tuuta nima ka wuɣi bɛ boɣari zuɣusaa ka paɣa ŋun ye gɔɣa piɛlli ka be tooni ŋɔ la ka nyili nyina ka pili kopu.

niraba n nyɛ bin ʒi roba kuɣusi zuɣu ka shab ʒi taabo kuɣusi zuɣu ka bi ʒila tia gbunni ka linjima doo nyɛ ŋun ʒɛ salo ŋo sunsuuni

lora nim ka bi duɣuri n guuri daŋa daŋa lora nim ŋo nyɛla ban kariti doli tabi palli zuɣu ka loori piɛlli ŋo nyɛ din bɛ tooni ka zaɣ nuɣso dibayi ŋo paya ka zaɣ dozim ŋo doli bi nyaanga

Dabba ayi n boŋo yino ʒimi ka yino ʒɛya ŋun ʒɛya ŋo pilila zipiligu ka kpa ninkpara ka gbubi chɛbu mashin n chɛri ŋun ʒiya ŋo o zaŋla tanpiɛlli bobi o nyingoli ni ŋun ʒiya ŋo sola jinjɛm waɣanli zaɣ nuɣso ka zaŋ zipili sabinli pa o duna zuɣu

duu puuni n bɔŋɔ ka duu ŋɔ puuni nyɛla din peenti peenta piɛlli ka kabooti ʒɛ di puuni ka laati nim yili di zuɣusaa ka kuɣu ʒɛya ka dufɛ meensi pa kuɣusi ŋɔ zuɣu kuɣu ŋɔ tooni teebuli n ʒɛya ka gilaas tam dizuɣu ka fulaawaasi biɛni

Bia ŋo nyaɣala dala ka zaŋ o nuu n kpaharili bia ŋo nyɛla ŋun yɛ liiga piɛlli ka piri namda ka di nyɛ zaɣ dozim

pirin paɣa n ʒɛ tooni ka zaŋ o nuhi zaŋ shɛbisi tabi ni ka yaagi o noli alɛpilɛ nyɛla din ʒɛ o luɣuli zuɣu ka niraba nyɛ ban ʒɛ o tooni ka lihiri alɛpilɛ ŋo

Salo n laɣam ka di nyɛla bi laɣamla bi kaya laɣangu naa ŋo nyɛla ŋun nyɛ naa ŋun yina anbonsi polo ŋo ka bi zaŋ katawiya zaɣ karili din nyɛ zaɣ ʒiɛ ŋo to n zali o zuɣusaa naa ŋo gabila chinchin din nyɛ kɛntɛ ka zaŋ salima nintuhi ni bansi n piri o maŋa

linjimanim n zali bariya ka salo nyɛ ban ʒɛ baariya maa nyɛŋa ka linjimanim gba nyɛ ban taɣ' ba do ŋɔ nyɛla ŋɔ yɛ nɛɛnpiɛlla ka pɛli waluɣ' o zuɣ' ni

niriba n ʒɛya ka paɣ' ŋɔ nyɛ ŋɔ ʒɛ loba zuɣ ka.tɛbuli ʒɛ o tuuni la tima balibu balibu tamiya ka paɣ ŋɔ gbabi pɛn o nuuni o yɛla liga piɛli ka so jinjam sabinli

so chɛndiba n piɛ n zani alɛpilɛ gbuni ni bi kpɛ ka shab bɛ bi nyaanga ka kpuɣi kamɛra nima ka di nyɛla bi ŋmahariba mi tumtumdi ŋo nyɛla ŋun yɛ linjima niɛma ka tam alɛpilɛ ŋo kpɛbu ŋo dundoli ŋo ni

Paɣaba ni bihi ti tabili alaafee tumtumdiba n ziya paɣaba ŋɔ nyɛla bini ziya ka gbubi bi' bihi ka alaafee tumtumdiba ŋɔ ye liiga zɛɛ ka zaŋ o nuu pa mŋani zuɣu.

Salo n laɣim ʒɛya silimiinsi titabili gbansabla Silimiin doo ŋɔ nyɛla ŋun gbibi gaɣa bihi zaŋli kana ti taɣari kom doo ŋun ʒɛya ka ye liiga bomboma ŋɔ gbibila gaɣa sabinli ka so ʒɛ o nyaanga ka gbibi gaɣa piɛlli.

salo n laɣim ka nyɛla be laɣim mi doli pala ka shɛbi nyɛ ban bɛ lora nim puuni do ŋɔ nyɛla ŋɔ yina lori ŋɔ zuɣ saa ka yɛ liga piɛli ka pɛli zibiligu ʒiɛ ka wuɣ' o nuhi gahiri salo ŋɔ

Paɣa n ʒiya o mii ʒimi n chimdi waagashe o tooni kurifooti n ʒɛya ka silba tam di zuɣu ka chɛrigi bɛni paɣa ŋo gbubila suwa n ŋmaari waagashe ŋo ka shɛli pun chim ʒɛ o tooni pileet ni din tam dalbili zuɣu

Salo n laɣim ka di nyɛla bɛ laɣim la wobgu paati laɣingu ka bɛ ye wabgu paati liiganima ka doo ŋo nye ŋun ye wobgu paati liiga din nye zaɣa piɛlli ka nyaɣi baaji ka gbibi gaana filaaki o nuuni.

alɛpilɛ n ʒɛya ka di kpunkpaŋ waɣa yina salo nyɛla ban ʒɛ di tiŋa ka salo ŋo nyɛla ban pobi nyɛ pobirisi ka bi shab yɛ liiga piɛla roba nim nyɛla din do tingbanni

salo n piɛ foli ka di nyɛla bi nyɛla so chɛndiba paɣa ŋo nyɛla ŋun ʒi tahali ka adiila nim bɛ di puuni ka ŋun pa o nyaangi ŋo ʒi roba gbambili ka chinchin pobili ka paɣa ŋo ʒi o niɛma ka soŋ lo n pa zuɣusaa

America zuɣulana kuro bin bɔli so Donald Trump la n ʒɛya diri salo fiila ka salo maa nyɛ bin laɣim n yuuni o ka o yali ka teegi o nuhi.

salo n laɣam ʒɛya ka gbubi bana ka bana ŋo zuɣu ka bi sabi pa kauntiri fees ilɛktirik tirɛn salibirashin ka di nyɛla bi ʒɛla ziliji pala din yuusiri laati dini la gbuni

Mori n biɛni ka silmiin paɣa mii gbubi wahu yee wahu ŋun nyɛ zaɣ'piɛlli ka shaba nyɛ zaɣ'sabila ʒɛ o tooni ka ti waɣila saya kuɣusi ʒɛya ka bibindora dɔya

Bihi anahi n ʒi kom gbuni bi toorila kom kom ŋo nyɛla moɣali ni bihi anahi ŋo yino pilila zipiligu ka yino yɛ liiga boɣa waɣala din nyɛ nuɣso ka gba mali zipiligu ka yino yɛ dozim ka yino yɛ kalakala

Paɣa n zi duɣuli shɛɛ ka di nyɛla bi malila daanga ŋɔ niŋ tahali puuni ka zaŋ dari kuli ka zaŋ duɣu tam ka paɣa ŋɔ nyɛla ŋuni monidi bonku ka zi kuɣu wɔɣinnli zuɣu.

Salo n laɣim paati laɣingu ka di nyɛla bi gbubi la paati filaaki nim ka wuɣi li zuɣusaa ka yari ka lara ka wuɣiri bi nuhi ka yɔhira dɔli taba.

duu puuni n bɔŋɔ ka duu ŋɔ puuni nyɛla din peenti peenta piɛlli ka kuɣu din ʒɛya ŋɔ peenti ka bi zaŋ tani piɛlli shɛli ka dufɛ meensi pa dizuɣu

kohamma ni damma shee n boŋo ka fulaawaasi tihi ʒɛ bi nyaanga ka fulaawaasi nim ŋo shɛŋa bɛ bi zuɣusaa ka di nyɛla zipiliti ka bi yili n ti tabili nyingokoriti paɣa so ŋun ʒɛya ŋo nyɛla ŋun yɛ liiga nuɣso ka zaŋ tani piɛlli pa o nyingoli zuɣu ka nyaɣa baaji ka di nyɛ zaɣ ʒiɛ ka zaɣ piɛlli bɛ di puuni

Salo n laɣim chisimam ka di nyɛla bi chɛni la chindi bi shɛba chɛni mi doli pala zuɣu sali nima ni simsi ni bi chɛni doli shɛli ka jiranbesa kara kuli mŋɛ n zɛ bi yɛanga jiranbesa ŋɔ du.

Mɔɣuni binkɔbiri n-laɣim kom nyubu shee kunduna beni ka waligi ʒe bɛ sunsuuni ka o nyingɔli kuli waɣa ka yɔbahi nyɛ ban ʒe kom ŋɔ ni ka tihi kuma nyɛ din ʒe bɛ nyaaŋa.

Aleple zɛya ka paɣa ŋɔ Kpabi baaji sabinli ka zaŋ o bia nyɛɣi o tooni ka gbubi bibihi loori bini mali ka doo ŋɔ nyɛ ŋuni tiri o nuu ni o diɛgi loori ŋɔ.

silmiin paɣa n gbubi o baa silmiin paɣa ŋo nyɛla ŋun yɛ liiga zaɣ ʒiɛ ka so jinjɛm ka gbubi jaangbee o nuuni ka kpa ninkpari sabila bi nyaanga fulaawaasi nim nyɛla din ʒɛya ka jiranbiisa ʒɛya

Paɣi ʒɛ duu puuni duu ŋɔ puuni di ku pɛntila peenta piɛli ka kaboori din nyɛ zaɣ vakahili nyɛ din bɛ duun ŋɔ puuni ka zaɣ piɛli baɣili laati piɛli n n yiloo zuɣusaa ka o zuɣusaa ka bɛ zan ŋman gbahi n yiliyili ŋman gbahi ŋɔ puuni piɛla bɛni ka zaɣ tankpaɣu bɛni paɣi ŋɔ yɛla o sola jinjam ʒee ka yɛ liiga vakahili

duu puuni m-bɔŋɔ ka teebuli ʒiya ka kuɣisi be di lɔŋ ni duu ŋɔ puuni sɔŋla kalo din nyɛ zaɣ' piɛla ka di zuɣusaa bɛ zaŋ peenta zaɣ' piɛla ka zaŋ bɔlifu zaɣ' waɣala din nyɛ zaɣ' piɛla n-yili di zuɣusaa

Silmiin paɣa ni bihi n biɛni ŋɔ silmiin paɣa ŋɔ ʒɛmi ka bihi ŋɔ guuna ti bibgo ka yino ŋun ʒɛya doo sani ŋɔ ka laɣam o nuhi taba ka zaŋ o nubihi ti tabili o teenga silmiin paɣa ŋɔ nyɛla ŋun kpa ninkpara ka yɛ liiga piɛlli ka di koɣali zaɣ sabinli

Laa n ʒɛya laa maa nyɛla la sabinli ka bindirigu bɛ di puuni ka boraadɛ nim bɛni ka manʒa bɛni ka zahama bɛni ka gala bɛni gala maa nyɛla dibata laasabu ka boraadɛ nim maa nyɛ dibaanu ka di tam teebuli zuɣu

silmiinsi n nyɛ ban laɣam ʒiya ka bi ʒila teebuli gbuni ni ʒila kuɣusi zuɣu ka teebuli kpula ʒɛ bi tooni bi nyaanga fulaawaasi nim ʒɛmi ka shɛŋa ʒɛ tooni ka tihi saya

bihi ayi ti tabili bi ba n taɣari niɣi doli soli sɔli ŋɔ luɣuli zuɣu mɔri n biɛni ka bihi ŋɔ ba ŋɔ zaŋ daɣu zaŋ pa o nyingoli zuɣu bihi ayi ŋɔ biɛla nyaanga ka bi bahi ata dɔli ni nyaanga

salo n laɣam ʒɛya ka bi shab nyɛla ban pili hɛlmɛnti nima ka shab bi pili bi ʒɛla soola laati nim gbuni ka doo ŋɔ nyɛ ŋun zaŋ o nuhi labisi o nyaanga ka yɛ neen piɛla ka yɛ jɛkɛti din nyɛ zaɣ baŋkɔm

Baa puuni m boŋɔ paɣa ŋɔ nyɛla ŋun kpabi bia ka bobi bob'sabinli ka ʒɛ niɛma gbini doo ŋɔ nyɛla ŋun piigi niɛn yinka niŋ o nuuni ka tiriti sheli wuhiri paɣa ŋɔ.

saloo n laɣim ʒɛ nahigu ka be laɣimlila konƒɛransi holini holini ŋɔ puuni bɛ zaŋ la tɛbuli gbala din nyɛ zaɣ' sabila n zalizali ka zali kuɣisi ka salu ŋɔ nyɛ ban kon gili tɛbuli nim ŋɔ

karimba ni o shikuru bihi m-be Karim duu puuni ka o zaŋ ninsali bɛ zaŋ taabo niŋ shɛli la zaŋ tam ka tiri wuhiri ba bi' yino ŋɔ gba wuɣi la o nuu tirita.

Ko kpɛɣu n niŋ ka zi duri dini nyɛ chɛmsi duri luhi ka kom ŋɔ na kpɛ ka paɣa ŋɔ ni doo ŋɔ siɣi zi kom ŋɔ puuni ka tihi sa la bi yɛanga ka pili saha.

doo ŋo nyɛla ŋun ʒi kuɣu zuɣu ka paɣa nyɛ ŋun ʒɛ o luɣuli doo ŋo kpala gilaasi ninkpara paɣa ŋo yɛla liiga nuɣso zaɣ jia ka so jinjɛm waɣanli din nyɛ zaɣ sabinli

Paɣasaribihi n pe ndoli taba ka di nyɛla bɛ sola chinchina dabam dabam ŋun be tooni ŋɔ nyɛla ŋun so chinchini vakahali ka ye nyingokorigu ka ʒiri ʒili o zuɣuni.

moɣani binkobiri n laɣam na kom nyubu shee wobiri biɛni ka wolti biɛni ka yobahi biɛni ka wolgu ŋo nyɛ ŋun bɛ kom ŋo puuni loori nyɛla din tam kom ŋo zuɣusaa ka loori ŋo nyɛ zaɣ vakaɣali ka tihi bɛ bi nyaanga

Salima gbibu shee ka bi biɛ ŋo bi niraba ata n nyɛba ka bi gbubi pai nim bi nuhini yino ŋo yɛla liiga dozim ka so jinjɛm sabinli ka ŋun bala maa gba yɛ liiga dozim ka di koɣali zaɣ nuɣso ŋunbala yɛla liiga boɣa ŋmahi ka di nyɛ zaɣ tankpaɣu

Paɣa n ʒiya paɣa ŋo mii ni ʒiya ŋo o ʒila chɛya zuɣu paɣa ŋo nyɛla ŋun yɛ liiga sabinli ka so jinjɛm sabinli liiga sabinli ŋo nyɛla boɣa waɣala ka o ga woochi o tooni teebuli kpulli n ʒɛya ka kompiuta tam di zuɣu

Bihi ayi n ʒiya ka yino maa ʒiya ka gbubi o kpee maa zabiri ka di ŋmanila o loromi laasabu ŋun dabi o tooni ŋo yɛla liiga piɛlli ka ŋun ʒiya ŋo so jinjɛm ŋmaa ka di nyɛ zaɣ sabinli ka zaɣ piɛla gabi di puuni

Ko'kpɛɣu n-kpe yili ŋɔ n-kpe ka doo ŋɔ doli biriigi bɛ ni zaŋ dari zaŋ pa shɛli zuɣu ti tabili taabo m ba ŋɔ zaŋla o gbali yiŋga tam ka wuɣi o nuhi zuɣusaa ka jirambiisa ʒi o nyaaŋa.

salo n-laɣim tam amonkaa zuɣu ka zaŋ Malta kuɣa din nyɛ cheeninima la n-zaŋ shɛŋa sɔŋ tiŋgbani ka zaŋ shɛŋa pa bɛ nyingoya ni ka gbubi bɛ ya fulaaki n-wuɣili zuɣusaa ka malfa ŋɔ noli kuli kpa zuɣu zuɣusaa.

silmiinsi n ʒɛya ka shab ʒi tingbanni ka shab biɛni ka kom nyɛ din lurina zuɣusa n lurina ka yiya din nyɛ tabiibi yiya ʒɛya ka kpukpali tihi biɛni

tumtumdiba ti tabili linjima Doo n ʒɛ soola tahapona gbuni linjima doo ŋɔ nyɛla ŋun ʒɛ n baɣa doo ŋun yɛ liiga zaɣ nuɣso ka di nyɛ zaɣ waɣala ka gbubi buku bili o nuuni ka so jinjɛm sabinli

paɣ' ba n nyɛ ban bɛ moni bɛ nyɛŋa tihi n lu nyɛ din sangiliba luɣili kam paɣ' ba ŋɔ nyɛɛ be puuni yino wuɣ' la onuu zuɣ saa ka yino za o nyɛŋa ka la ka nyɛli nyɛna

Paɣaba n ʒiya paɣaba ŋo laɣammi ʒiya ka loori ʒɛ bi nyaanga loori waɣanli ka paɣaba ŋo shab yɛ liiga ƶiɛhi ka shab yɛ liiga ka di kala nim ku nyɛ boribori ka ŋun boŋo ŋo yɛ liiga piɛlli bi zaa ʒiya maa ka zaŋla binyahari pa bi naba zuɣu

Karimba mini o shikuru bihi m-be bɔhimbu duu ka karimba ŋɔ nyɛla ŋun ʒi Akpaaku zuɣu ka bihi ŋɔ mi ʒi teebuli ŋɔ tiŋgbani ni bɛ zaa yela gɔɣ' piɛla ka lɔ nyingo kuriti din nyɛ zaɣ' sabila ni jinjam sabila.

Paɣa n ʒiya ka yɛ jɛkɛti din nyɛ zaɣ ʒiɛ ka kohari chinchina balibu balibu chinchina ŋo nyɛla kɛntɛ nima ka di ku gilo ʒii zaa

kohamma ni damma shee n boŋo ka teebuli ʒɛ paɣa so ŋun ʒiya ka pobi nyɛ pobiriti din nyɛ zaɣ sabila ŋo tooni paɣa ŋo tooni nyingokoriti n paya baaji nim n nyɛ din tam teebuli ŋo zuɣu

Loori ŋɔ nyɛla dini niŋ sarati ka di tooni maɣilim zaa la salo laɣim na nti zaya nlihiri a ka tihi sa bi luɣa zuɣu doo ŋuni ye liiga tankpaɣu ŋɔ nyɛla ŋuni zaŋ nuchɛ ni baŋ zaŋ tabili o girili ka quɣio gbali niŋka o chɛni mi la.

Alaafee tumtumda mini paɣa n ʒia alaafee tumtumdi ŋɔ ʒila kuɣu zuɣu ka teebuli ʒɛ o tooni ka buku nima paya ka kompita ʒɛya ka paɣa ŋɔ nyɛ ŋun ʒia ka zaŋ o nuu gbini o teenga ka baaji tam o tooni ka goro nyɛ din ʒɛ bɛ nyaanga.

Palli zuɣu n boŋo ka moto baribi biɛni ka chɛ ban chɛni tiŋ biɛni ka loori nim chɛna ka jiranbiisa ʒɛya ka kubɛ koharibi ʒɛya zaŋ pa teebuli zuɣu ka zaŋ anbireela din nyɛ zaɣ dozim to n yili zuɣusaa

salo n-laɣim beni ka doo ŋun be tooni ŋɔ kpa ninkpar' sabila ka pili zipil' sabilinli ka ye liiga piɛlli ka wuɣi najeeriya tuuta zuɣusaa niriba anahi laasabu tam akpaaku zuɣu

Bindirigu n boŋɔ bindirigu ŋɔ puuni bonku n nyɛli ka bɛ zaŋ maanvhɛrili n niŋ ʒɛri ŋɔ ka kpukpalkpam beni ka zahim beni ka nima beni ka naanzubua beni.

salo n laɣam bɛ kaago loori puuni ka di nyɛla bi tamla loori ŋɔ lɔɣu puuni ka shab baɣali tabi moto nima ka gbubi bi paati tuuta nima ka zaŋli bobi loori ŋɔ

tumtumdiba bin maandi laati shɛli din nyuri wuntaŋ ka bi booni li soola ɛnɛji la n bɔŋɔ bi laɣammi kamani bi niraba apoin laasabu ka niraba anahi pili zipiliti din nyɛ hɛlmɛnt nim ka nyɛ zaɣ dozim ka niraba anu laasabu yɛ jɛkɛt nim din nyɛ zaɣ baŋkom

soola laati nim n nyɛ din dɔya ka tumtumdiba ʒɛ di gbuni ka shab kana ni bi ti yulli bi nyaanga tihi n saya jiranbiisa waɣanli ʒɛya bi ʒɛla dinni ka doo ŋɔ nyɛ ŋun labisi o nuhi o nyaanga ka pili hɛlmɛnt din nyɛ zaɣ tampilim

Paɣa baa ata n ʒia ka bihi ata gba bɛni Paɣi yiŋɔ ʒila cheeya zuɣu daan gini ka panyi tamya ka kpam bɛ di puuni ka o lɔhi boofuroto o zanla bin yahiri n yaahi o tooni gaɣi dozim n ʒɛya ka taha ʒɛ ɔ luɣuli zuɣu

Doo n-ʒiya la ka nyili nyina o yela liiga piɛlli za zaŋ o nuzaa nuu ŋɔ gbubi liɣiri ka tangalimihi kuli pa o toon ka di nyɛla tia gbunni ka o ʒiya.

Salo n-chani foto ŋɔ ni ka linjimanima nyɛ ban be bɛ nyaaŋa ni Pirinsi doo ŋun be tooni ŋɔ nyɛla ŋun ye liiga piɛlli ka zaŋ gɔɣili din nyɛ zaɣ'nuɣuso ŋɔ ye m-pa di zuɣu ka pili helimeti din nyɛ zaɣ'ʒee ka so jinjam sabinli.